paɣa m-be du'duhigu duu puuni du'duhigu ŋɔ puuni mali dikpini piɛla ka mali kabɔɔrinima m mali paɣa ka o zaya ka ye liiga zaɣ'vakahili ka so jinjam ʒee paɣa ŋɔ nyɛla ŋun gbubi alibalisa o nuu ni

Taabo nima ni woya nima n ti pahi tihi n bɛ kpɛ ŋɔ baaji gba nyɛla din doya ka nyɛ zaɣ ʒiɛ woya nim maa nyɛla zaɣ sabila ka tihi maa mii nyɛ zaɣ vakaɣa vari ŋɔ nyɛla din nyɛ kpukpali tihi dina ka Taabo nom ŋɔ kabisi kabisi n pa n miri taba

Paɣaba n laɣam yi kuligi nq paɣaba ŋo nyɛla niraba ayobu ka niraba anu ʒi taha din nyɛ kurigu dina la paɣaba ŋo puuni yino nyɛla ŋun yɛ liiga dozim ka zaŋ o nuu n tabi o shee bin kpalim ŋo nyɛla bin chɛni ni bi gari o zuɣu

Paɣaba n laɣam ʒiya paɣaba ŋo nyɛla bin ʒiya ka zaŋ parantɛ nik tam bi gbaya zuɣu yino nyɛla ŋun yɛ liiga ʒiɛ ka so mokuru sabinli ka zaŋ parantɛ ŋo tam o gbaya zuɣu ka tuya bɛ di puuni nyɛ zaɣ vakaɣali

Salo n di bi nachin tiɛri n zaŋ jɛndi kaya ni taada salo salo ŋo nyɛla bin ʒiya ka bi to katawiya n ʒi bi zuɣusaa shab nyɛla bin gobi chinchina din nyɛ zaɣ piɛla ka shab nyɛ bin gobi chinchina din nyɛ zaɣ ʒiɛhi ka mali

Niriba n laɣim ka shɛba gbubi tana bi nuhi ni tana ŋɔ nyɛla dini mali dari ka tani ŋɔ nyɛ dini mali tani piɛlli tani zɛɛ ni tani sabinli di puuni niriba ŋɔ shɛba nyɛla bini la nyagi bi noli ka nyili bi nyina.

Bihi n laɣam ƶɛya ka bi yino bɛ bi tooni ka nyaɣa dalibila o nyaɣala dalibila ka yɛ liigq piɛlli ka zaŋ o nuzaa n zaŋ pa dizuɣu ka wuɣi o nudirigu zuɣusaa

Salo n laɣim ka shɛba zi tiŋa ka shɛba do garo zuɣu ka shɛba zɛya bani zaya ŋɔ puuni so nyɛla ŋuni so sikɛti zaɣi sabinli ka ye liiga piɛlli ka pili zupiligu sabinli bi puuni yino nyɛla ŋuni gbubi takarida o nuu ni ka ye liiga piɛlli ka so jinjam sabinli.

Salo n zaya n yɛ niɛn piɛla ka shɛba so jinjam sabila ka polinsi ʒɛ bi tooni ka zaŋ baariya nim n zaŋ zali ka di waligi bi mini ba n zali polinsi ŋɔ nyɛla bin yɛ niɛn sabila ka piri namda piɛla sooja gba nyɛla ŋun bɛni ka pili zipili ʒee ka gbubi malifa.

niriba ata n-laɣim n-zaya niriba ata ŋɔ nyɛla pirinsi ka bɛ ye liiga din nyɛ zaɣ' tankpaɣu ka pili zipil' ʒɛhi bɛ puuni yino nyɛla ŋun wuɣi o nubili gaŋ n-tiriti ŋumbala maa ka diri o alizama

Loori n ʒɛya ka niɛma bɛ di puuni loori ŋɔ tooni niraba anahi n biɛni n nyɛ neen sabila niraba anahi ŋɔ puuni yino nyɛla ŋun yɛ liiga zaɣ ʒiɛ din bo zaɣ piɛla n tam dizuɣu ka pili zipili ʒiɛ

Salo n ʒɛya n bɛ boɣali puuni salo maa puuni mashin nyɛla din ʒɛya ka so kuri di tooni ka gbubi soobuli so mii gba ʒɛ mashin maa gbuni ka yɛ liiga sabinli ka so jinjɛm zaɣ nuɣso

Paɣaba n di nachiinsi ka ʒiri ʒiya bi nyɛla bin gobi chinchina ŋɔ zaŋ taɣali bi nyoɣani ka lee bi yɛ liiga nima ka yɛ nyingokoriti ka piri namda nima tuuli lan ŋɔ nyɛla ŋun so chinchin din nyɛ zaɣ baŋkom

Dunbɔŋɔ wuhurila kohamma ni damma shee kohamma ni damma ŋɔ shee namda nim biɛni ka chinchina biɛni ka anchiti nim biɛni taapooli biɛni nyɛ zaɣ dozim namda nim maa mali kala nim din gbaagi zaɣ ʒiɛhi zaɣ sabila zaɣ ʒiɛ bori bori n ti pahi zaɣ dozim

Paɣa n doya o dola chinchina zuɣu ka yɛ liiga boɣa ŋmahi din nyɛ zaɣ ʒiɛ chinchina maa nyɛla din lahi panpa o zuɣusaa ka o la n nyili o nyina ka gbubi foon bila zaɣ sabinli o nuzaa ni

Niriba n-zaya ka kompiitanima be bɛ zuɣusaa ka bɛ baajinima za be tooni ban zaya ŋɔ nyɛla ban ye liiga ʒɛhi ka gbubi wilibaaronima ka bɛ nɛma benbe di puuni laatinima beni ka dukpuna gba beni ka mali diɣisi.

Paɣaba n laɣim n za ya ka dabba zɛ bi tooni dabba ŋɔ puuni yino nyɛla ŋuni pili zupiligu vakahali ka ye liiga vakahali ni jinjam vakahali ka tabi o shɛɛ n zaya o ni zaya yuuni paɣa shɛba ŋɔ nyɛla ba n zo bi baaji nima ka nyɛ liiga piɛlli.

Niriba n chɛna ka yɛɣi bi baaji nima ka shɛba gbubi bi baaji nima bi chɛni mi ni bi ti kpɛ yili ni dini nyɛ jiranbesa ka mali niɣilimbuɣim pooli ka di wɔɣi n zi di tooni niriba ŋɔ so nyɛla ŋuni ye liiga zɛɛ ka vuri o baaji tiŋa.

So n zaya ka zaŋ o nuu n pa buku zuɣu ka so gbubi li zaya ka yɛ liiga piɛlli ka so jinjam sabinli ŋun zaŋ o nuu ŋɔ pa buku ŋɔ zuɣu nyɛla ŋun kpuɣi o nudirigu zuɣusaa ka so zaya n zaŋ o nuhi labisi o nyaanga ka yuuni ba.

Paɣa n ʒi kuɣu zuɣu ka baaji din nyɛ zaɣa sabinli tam o gbaya zuɣu n ʒia yuuni doo ka doo maa nyɛ ŋun ye liiga piɛlli ka ʒi kuɣu sabinli zuɣu ka gbibi alikalimi o nuuni ni buku paɣa ŋɔ nyaanga teebuli n zaya ka nyɛ zaɣa buluu.

Salo n laɣim n zɛ sola panali gbubi ni salo ŋɔ puuni yino nyɛla ŋuni ye liiga piɛlli ka so jinjam piɛlli ka pili zupiligu dini nyɛ zaɣi tampiligim ka zaŋ o nuhi n labisi o yɛanga salo ŋɔ puuni paɣa nyɛla ŋuni bɛni ka ye liiga zaɣi piɛlli ka di to zaɣi sabila ka gba pili zupiligu ka di nyɛ zaɣi nuɣiso.

Paɣaba n laɣam tam akpaaku zuɣu akpaaku ŋo zuɣu doo gba nyɛla ŋun biɛni ka gbubi yɛduɣurigu paɣaba ŋo ŋun bɛ tooni ŋo nyɛla ŋun yɛ liiga zaɣ sabinli ka bi zaŋ nyingokorigi din nyɛ zaɣ nuɣso n kaagi n gilo o nyɛla ŋun lahi so mokuru din nyɛ zaɣ nuɣso

Zuɣu pinibu shee n boŋo wonzam ŋo nyɛla ŋun gbubi nashaara bini n chɛri zuɣu n zaŋli n chɛri so ka o ʒiya ka o zaŋ tanpiɛlli n gobo o ni zaŋ tanpiɛlli gobi so ŋo nyɛla ŋun so jinjɛm sabinli ka wonzam so ŋun mii chɛro ŋo gba nyɛla ŋun pili zipiligu ka kpa ninkpara

duu biɛni ka kompiuta tam teebuli zuɣu ka kamɛra pa teebuli maa zuɣu ka teebuli maa nyɛ zaɣ ʒiɛ ka kuɣu ʒɛ di tooni n nyɛ zaɣ piɛlli ka suyeeta pa dizuɣu teebuli ŋɔ nyaanga buku nim n paaki dondoya n bɛ dikpuni piɛlli puuni

Paɣa n ʒiya ka teebuli ʒɛ o tooni ka silba tahapoŋ tam di zuɣu ka kuriga piɛlli ʒɛya ka chɛrigi pa dizuɣu paɣa ŋo nudirigu zuɣu kurifooti balli n ʒɛya ka duɣu tam dizuɣu

lori n zaya ka sanim tam di zuɣ' lori ŋɔ zuɣiliɣu malila salinim ka bɛ ba moto nima ka baɣili niriba niriba ŋɔ puuni yino nyɛla ŋɔ ba moto din nyɛ zaɣinugisu la paɣ' yigisi tam moto maa zuɣ'

Bihi ayi n bɛ kpɛ bihi ŋo yino nyɛla ŋun bi piri namda ka yɛ liiga piɛlli ka so baatoro sabinli din to zaɣ piɛla piɛla o nyɛla ŋun ʒiya ka zaŋ o nuu tim o kpee zuɣu ni ni o pamo

salo n laɣim n yɛ nɛnsabila ni nɛɛnʒiɛhi niriba ŋɔ shɛbi chɛnimi ka shɛbi ʒɛya ka jarinibɛsa bɛ be nyɛŋa n yu laati piɛlla ni laati ʒiɛhi jarinibɛsa ŋɔ zuɣ saa malila sagbana ni di nyɛ zaɣ' nuɣisu

din m-bɔŋɔ wuhirila ninsalanima ʒilɛli puuni ka di mali tihi ka mali mori din nyɛ zaɣ' vakaha m mali yiya din dikpuna nyɛ zaɣ' piɛlla ka di mori bee din pili li gba nyɛ zaɣ' piɛla lɔra gba nyɛla din beni

Bihi n bɛ kuligi ni ni bi tooi kom bihi maa bi nyɛla bi niraba anahi ŋun bɛ tooni la nyɛla ŋun yɛ liiga zaɣ nuɣso ka gbubi bikati din nyɛ kurigu dini ŋun paya la gba nyɛla ŋun dabiya ka gba gbubi bokati din nyɛ zaɣ nuɣso ka nyɛ zaɣ roba

Paɣa n ʒiya chomdi achomo paɣa ŋo ni ʒi shɛli polo ŋo tahali n ʒɛya ka shɛli pili di zuɣu ka gaɣali zaɣa dozim ʒɛ o tooni paɣa ŋo nuzaa zuɣu nirabaata n ʒiya ka bi puuni yino gbubi bia ka o yɛ liiga piɛlli

Paɣaba n laɣam n bɛ kohamma ni damma shee bin yɛri shɛŋa bini kohari ka dari ŋo nyɛla bin wola ni yura yura kamantoosi biɛni ka Alaafee biɛni ka gonda biɛni kodu nim gba biɛni ni naanzuwa n ti pahi wotamilo nima

Salo n zaya ka shɛba bɛ gbunni ka shɛba bɛ zuɣusaa salo maa puuni shɛba nyɛla bani wuɣi bi nuhi zuɣusaa ka shɛba nyɛ bini wuɣi bi nuhi n zaŋ tabi bi shɛhi bi gbunni loori n zaya n nyɛ loori piɛlli ka so tiriti loori.

Bihi n laɣim zaya ka muɣi bɛ maŋa bihi ŋɔ nyɛla ban ye liiga nima ka tia ʒi bɛ nyaaga n nyɛ zaɣa waɣinli duu gba nyɛla din beni ka dindoli yoogi ka di dikpuna nyɛ dikpun piɛlli

Niriba n-laɣim zaya n-ye neem'piɛla ka so chinchini piɛla din booi zaɣ'sabila ban zaya ŋɔ puuni so nyɛla ŋun ye zama piɛlli ka pili zipili piɛlli m-mali o nuu tiriti wuhiri binshɛɣu din pa dukpuni piɛlli zuɣu.

wabigu n-zaya ka loori za o luɣili zuɣu ka so ʒi wabigu ŋɔ tooni m-pili zipil' vakahili ka ye liiga vakahili ka tihi ni mɔri be bɛ nyaaŋga ka bɛ yuuni li wabigu ŋɔ nyɛla ŋun zaya

zamaatu n lagim ma sobɛ lori zuɣ' saa n yɛ liga piɛli ka pɛli zibili ʒiɛ ka kpagi o nuu salo ŋɔ nuudirigu ni nuuzaa niriba maa zaa nyɛla ban wuɣ' be nuhi zuɣ saa ka gbabi takari nim be nuuni

Kpɛŋŋo wuhurila kohamma ni damma shee nimaani kodu nim biɛni ka naanzuhi biɛni alibarisa nyɛla din biɛni ka bin koharili ŋo nyɛ bin ʒiya ka so chinchina ka bob bobsi paɣa so gba nyɛla ŋun bɛ nimaani ka gbubi bia

Salo n laɣim n zaya bi puuni shɛb nyɛla ban yɛ liga waɣala ka di nyɛ zaɣa dozim ka shɛb mi nyɛ ban yɛ liga waɣala ka di nyɛ zaɣa dozim ka gobi chinchini zaɣa sabinli n pa dizuɣu n zaya yuudi bi too ni ka niriba zaya ka bin sabinli tam teebuli sabinli zuɣu.

Niraba n laɣim ʒi Duu puuni niraba ŋo ʒila kuɣu piɛla zuɣu ka teebuli din nyɛ zaɣ ʒiɛ ʒɛ bi tooni niraba ŋo kpuɣula bi zuɣu lihiri so ka o ʒɛ dikpuni piɛlli gbuni ka zaŋ o nuzaa n tirina

niriba n laɣim ka shɛbi yɛ nɛpiɛla ka yɛ nɛnʒiɛhi ni nɛidozim nima niriba ŋɔ puuni niribaata n gbaya ka yɛ nɛnpiɛlla ka niribaanahi mi ʒɛya n gbabi kundu nima n yuuni di puuni

Polinsi n zaya n ko n gili ninvuɣi yino ka o ye liiga zaɣi nuɣiso ka zaŋ ninkpara sabinli n zaŋ n ga o nyɔɣu ni polinsi nyɛla bini pili zupiligu sabila ka ye liiga sabila ka bi yɛanga loori nima zaya la niɣilimbuɣim pooli nima gba bɛni.

Salo n bɛ boɣali ni ka kom biɛni salo ŋo shab nyɛla bin kuriya ka shab nyɛ bin ʒɛya ka shab mii nyɛ bin bɛ zuɣusaa ka shab bɛ tiŋa so yɛla miis ʒɛya ka tabi o shee

Pɛɛnta n pa dikpuni zuɣu pɛɛnta ŋɔ wuɣila niriba ka shɛb ʒiri kuɣusi ka shɛb ʒiri dala ka shɛbi mi wuɣi be nuhi zuɣu saa ban be bi nuzaa zuɣu ŋɔ nyɛla ban so chinchina ka bi ye liga nima ka nudirigu zuɣu ŋɔ mi so liga waɣala.

Salɔ n laɣim n ʒaya, ka shabi be zuɣusaa kashebi be tiŋli ban be tiŋli ŋɔ nyɛla ban ʒe lɔɔrinim ata sun suuni, lɔɔri nim ŋɔ puuni so nyɛla ŋun beni ka zaŋ ɔ nuu n tabi ɔckpali

Niraba anahi n laɣam chɛna niraba anahi ŋo puuni niraba ata kpabila bihi tuuli ŋun kpabi bia ŋo nyɛla ŋun zaŋ chinchin din nyɛ zaɣ ʒiɛ n zaŋ n kaai vuli bia ŋo ŋun bɛ o nyaangi la gba nyɛla ŋun yɛ liiga dozim ka ʒi fatilɛza kpalaŋ o zuɣu ni

Bihi ayi n ʒɛya ka nyaɣa baaji nima ka yɛ yunifom nima chɛchɛ nyɛla din do bi nyaanga ka so mii gba ʒi chɛchɛ maa zuɣu ka gbubi bia ka kuhi n yaagi o noli niraba ayi gba nyɛla bin ʒɛya n lihiriba ka so kuriya ka yɛ liiga dozim ka gbaagi o puli gbuba

Doo ni bihi ayi n bɛ dibu shee dibu ŋo shee ŋo malila teebuli ka ŋmana tam dizuɣu ŋmana ŋo puuni bindira nyɛla din biɛni ka kopu nim gba biɛni ka binnyura bɛ di puuni bia ŋo yihi bindirigu ŋo shɛli n zaŋ n niŋ doo ŋo nolini ka o dimli

Doo n-ye liiga sabinli ka ye liiga ʒee pa di zuɣu n-deeri binshɛɣu din be paɣa sani paɣa ŋɔ nyɛla ŋun nyaɣi baaji sabinli ka zaŋdi binshɛɣu din nyɛ zaɣ'ʒee m-mali tiri doo ŋɔ ni o deei.

duu m-bɛni ka fulaawaasinima bɛni ka kuɣisi bɛni ka teebuli bɛni duu ŋɔ zuɣusaa malila fulaawaasi din nyɛ zaɣ' vakahili din yiliya ka shɛŋa nyɛ din tabi dikpuna din nyɛ diɣisi ka kuɣisi ŋɔ nyɛla din ʒɛya ka teebuli kpulli be di sunsuuni

Dinbɔŋɔ wuhurila sarati ni niŋ shɛm sarati maa wuhurila loori ka di kana ti kpɛ tabi ni din kpɛ tabi ni ŋɔ bi chɛ ka niraba bi tooi garita loori shɛli nyɛla din nyɛ zaɣ ʒiɛ n zaŋ di nini kpa yaɣa shɛli polo kana ti garita

salo m-pe foli n-zaya salo ŋɔ shɛba nyɛla ban gbubi baaji nima ka shɛba nyɛ ban kuriya ka mi nyɛ ban tabi ya so nyɛla ŋun ye suweta ka di nyɛ zaɣ' sabinli ka zaŋ o nuhi su o daa ziifu ni.

Loori n ʒɛya ka kom bɛ di gbunni loori ŋo tooni shab n ʒiya ka neen piɛla ni neen ʒiɛhi ni neen zaɣ dozim do bi nudirigu zuɣu bi ni ʒi shɛli ŋo gaɣa dibata bɛ dinni ka nyɛ zaɣ dozim

Kuɣisi n zaya ka dufɛya mɛinsi pa di zuɣu kuɣusi ŋɔ nyɛla dini bɛ duu puuni ka tɛɛbuli zɛ di tooni duu ŋɔ nyɛla dini mali tiŋgbani piɛlli ka mali takoro ka laati dini piɛlli bɛ n yina di puuni duu ŋɔ larigi puuni mali flawa ka di zaya nyɛ zaɣi vakahali.

niriba n-laɣim ʒiya m-pe n-gili teebulu teebulu ŋɔ zuɣu bukunima m-paya ka kompiutanima beni ka so zaya bɛ tooni n-ye liiga din nyɛ zaɣ' nuɣiso ka wuɣi o nu-u zuɣusaa din mali agogo di puuni

salo n bɛ so puuni salo ŋɔ shɛbi nyɛla ban ʒɛya ka shɛbi nyɛ ban China ka shɛbi ni nyɛ ban zaya be ʒɛmi ka yuni akpaku zuɣ niriba tam dini akpaku ŋɔ nyɛla zaɣ' piɛli ka digisi bɛ di luɣili n nyɛ

Duu n beni ka kuɣisi beni. Kuɣisi ŋɔ nyela din beni n wali wali taba ka sheli nye din ʒɛya m miri dikpuni. Duu ŋɔ dikpuna ŋɔ nyeli dikpun piɛla ka kuɣisi ŋɔ sheli nye zaɣ' vakaha ka teebuli ʒɛ di tooni n nyɛ zaɣ' kpulli ka gba nyɛ zaɣ' piɛlli

Sali nima n sheri na matuuka yiɣirigu puuni bi puuni shɛba gbubi la bi baaji nima ka shɛba mi yɛɣi bi baaji nima so gbubi la baaji zaɣi dozim ka ye liiga sabinli ka so jinjam sabinli ka piri namda sabila ka niŋ nagbani pɔbirigu zaɣi nuɣiso.

Paɣa n ʒɛya ka bihi ko n gilo bihi ŋɔ nyɛla bin nyɛ bihi ayobu ka yino nyɛ ŋun woligi o maŋ n ʒɛya ka yɛ liiga zaɣ ʒiɛ ka so jinjɛm zaɣ nuɣso ka bi piri namda

Niriba n zaya ka so kpabi bia ka kuriya ka niɛma do bɛ tooni niɛma sheŋa nyɛla din pampa mihi zuɣu ka so nyaɣi baaji ka gbibi liiga ka di nyɛ zaɣa tankpaɣu ka zaŋ o nubili gaŋ n tiriti n wuhiri so.

Niribi n laɣim n ʒaya. shebi ban ʒiya kashebi nyɛ ban ʒaya ban ʒiya ŋɔ nyaaŋa malila boŋgo nim kadi zaya kabɛ zaŋ mii din boo zaɣipiɛli mini zaɣi ʒɛɛ n ka n giliba kaso zaya kapili zipili piɛli

teebuli nim ʒɛya ka jiŋlaa tam dizuɣu ka kopu tamya teebuli ŋɔ tooni kuɣu n ʒɛya n mali tani ka di nyɛ zaɣ sabinli kuɣu ŋɔ nyaanga teebuli n ʒɛya ka fulaawes tam dizuɣu n tabi dikpuni ka dikpuni maa mali kala din nyɛ zaɣ tampilim

salo n laɣim n zaya ka shaba ʒia n ŋmɛri timpana salo ŋɔ puuni bɛ yuuni la paɣa ka o wari waa paɣa ŋɔ nyɛ ŋun bi ye liiga ka bi piri namda paɣa ŋɔ yiɣila zuɣusaa

Dinbɔŋɔ wuhurila kuligu nɔli ka paɣaba ni dabba biɛni ŋarima gba nyɛla din biɛni ka atɛ nim nyɛ din ʒɛ bi tohani ka kuligi ni zaham bɛ di puuni paɣaba ŋɔ nyɛla bin tabi bi shahi ʒɛya ka yino nyɛ ŋun gbubi nokati shɛli zahama ni biɛni ka di nyɛ zaɣ nuɣso

Salo n laɣam bɛ boɣali puuni taha biɛni ka kom gba biɛni salo maa shab gbubila soobuli nima ka mashin ʒɛya so nyɛla ŋun tam zuɣusaa n n yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm piɛlli

Salo m-be kɔhimma ni damma shee kɔhimma ni damma ŋɔ nyɛla din mali nyamanyama ka zipiliti yiliyili lala ate ŋɔ paɣa nyɛla ŋun nyaɣi baaji zaya ka ye liiga waɣinli ka di nyɛ zaɣ'nuɣuso ka pili zipili piɛlli.

Paɣi n laɣim yɛmayɛma n zi o zuɣu ni o yɛla ŋun gbubi yɛmayɛma ŋɔ ahɛli o nuuni ka gbubi laɣiri n din pahi Paɣi ŋɔ yɛla ŋun yiɛ liiga piɛli ka yɛ zaɣi sabili ka la n nyili o yina

bihi n-laɣim n-za torooko gbuni bihi ayi ban kpuɣi bɛ nuhi n-zaŋ torooko maa zuɣusaa ka yino nye ŋun ye liiga zaɣ'ńuɣuso ka so jinjam sabinli yino gba mi ny; la ŋun be torooko maa luɣuli zuɣu n-ye liiga zaɣ'ńuɣuso ka so ka piri namda zaɣ'ʒee